Hayyonna bude ,hayyote yineemmo woyte babbaxeyo garinni jajjabu manni gamba yte coyidhanotta hayyote yineemmo. Hayyo jajjabu gamba yte coyidhanno woyte macciishsha lowo geeshsha baxisanoe".

Daddalo. Daddaloho yineemmo woyite duuchu dani daddali heeranno. Daddaloho yini gede calla sammi yine daddala dihasiissanno. Tirfe afi'nanni daddalo daddala lowo geeshsha danchate.

Tuqu xaadoshe tuqu xaadosheeti yineemohu duuchu danihu heranno tuqu xaadosheeti yineemor telegraame alibbu qooli hattono yutubeoo lawinore tuqu xaadosheeti yineemo konni daafira tuqu xaadoshe horonisra lowo geesha baxeema

Owaante, owaantete yineeemmo woyiite babbaxxewoowa aleenni loosanno woyi woroonni loosannohura owaante aa lowo geeshsha danchate mitu mitu manni aleenni heere woroonni nooha miicanno woyiite lowo geeshsha giwisannoe.

Politika, politika duucha yannara babbaxeyowa mannu loosu basera horonsiranna laeemma, politikaho yinannihu duuchuwa duuchu gari dancha coye macciishshinannikki daafo ane politika dibaxisanoe

Mini uduunne, mini uduunneeti yineemmohu mine horonsi'nanniho babbaxewo garinni mine horonsi'nanni uduunne hayishi'ne bayichuyi bayichonsa worre horonsira lowo geeshsha danchate konni daafira mini uduunicho hayishe wora lowo geeshsha baxeemma.

Sicco, siccoho yineemmohu mite dagara ayimmansanna mayimmase xawisanoho ,mite dagara ayimmasenna mayimmase badanohu siccu heeranose.

Maxaafa Maxaafate yineemoti duuchu garinii boreessanitino maxaafa hedhano maxaafa nabbawayenni egenno Boowieisi'nemo konni daafira ane maxaafa nabbawa lowo geesha baxisannoe

Hara daa"attonna darama daa"attote yineemmo woyte babbaxxeyo basenni ha'ne haarore la'neemmoha daa"attote yineemmo daramate yineemmohu bushate lowo geeshsha giwissannoe daramate yinayta maganu hoolosena lowo geeshsha giwissanno

Boohaaranni mereersha bohaarranni mereershaati yineemmohu addi addi basenni mannu hare daye boohaarannowa boohaarshu merershaati yineemmo konni daafira babbaxxinowa boohaarshu base fanne horoonsiratenni horo afi'neemmo

Muronna laalo. muronna laalo yineemmo woyiite duuchu danihu muronna laalooyiihu heeranno. muronna laalo uuyitannonke horo lowote konni daafira muronna laalo horoonsira lowo geeshsha baxeemma.

Daddalo daddaloho yineemmo woyiite duuchu dani daddali heeranno konni daafira daddalo minshikkini daddalatenni horameeyye ikkinanni ane daddalo mishanno manna lowo geeshsha giwisanno"e

Mininna dubbu saada, Mininna dubbu saada yineemmoti duuchu daniti heedhanno, mini saadawiinni bababxitino horo afi'neemmo mini saada uuyiitannonke horo tenneeti yine kiirre digundannite.

Egenshiishsha egenshiishshaho yineemmo woyiite babbaxxiteyo basera haaruri heereenna ganneenna nabbanbanniha egenshiishshaho yineemmo egenshiishsha nabbawatenni anfoommokkiha anfeemmo daafira egenshiishsha nabbawa lowo geeshsha baxeemma

Owaante, owaantete yineemmo woyte babbaxxewo garinni fayyimmate mine uytanno manni fayyimmate mine fayyimmansa layirara maranno mannira danchu garinni owaante uytanno owaataano lowo geeshsha baxissannoe

Rosoho risoho yineemmohu aannonke horo lowote roso rosa duuchu coyiira kaa'litannonke konni daafira roso rose heeshshonsa woyyeesse heeranno manna la"emma woyiite lowo geeshsha hagirsiisanno"e